Ku muzikiti guliko i gorofa, guliko mulongoti muleeyi, guliko kabonero kakolesa kati guno muzikiti, zi motoka zibili za parkingile kupi ni esi mudyango guli, ba batu bandi bali kujendela kutulo, bisaala bili inyuma iyo, namufeeli aliwo uwe color iya blue ni umuwanga.

I bendera iya uganda, ilimo bu besemu ilimo bunzalizali ilimo bumali bwayilanamo milundi nga jibili, agati aliwo kanyonyi kimile kukyijele kyidwela kanyonyi naye kalimo bu besemu kalimo bu wanga kaliko munwa muleeyi.

Imbuusi yemu'kyigona yimile ewo, ilimo e'color imbesemu ,iliko bijjele bine ,iliko zinziga zindeyi, iliko kumaatu, iliko zimoni, yimile mu mu bunyaasi ,bunyaasi bwatalana, kebuli bugali nabi dda, ne busaala bunyipi nabo buli lubega lwe'dani

Ibi bidinga balimamo bitu, namufeeli, bunyaasi bisaala byosi bili iwo, mumu naye guli kwasa gukwasako agati wonyene ne lubega lweno ni lwe daayi kawo dawe.